Salad hal qamiis kudhex jiro. Qamiiska cimaamad gaduudan ayaa agtaalo waana cad yahay.

Meeshan yaxayala hal buug oo cagaran io miis

Madaxweynaha xasan sheikh maxamuud iyo gabar. Madaxweynuhu waxuu wataa budeel qabuuru ayuu qodaayaa meeshana waxaa yaalo dad meydad ah.

Labo nin meshan waxa yalo fustoyin ilaa shan darbiyada wa cadn warqad wuxu ku dhijinoya o cadan ah warqad yaro jalo ah oronji ah

Daha kudhegan darbi daha midbkis waa gaduud io cadan bas

Meshaan waxaa yaalo Yuuespii madaxa jaajarka paawar sadax xapo laapa waa cadaana halakanwaa jokaleed

Meeshaan waa laami sidoo kale waxaa yaalo hal bajaaj iyo baabur sidoo kale laamiga dhinaciisa waxa socdo

Kosmatikis waa waxa lasku cadeeyo wajiga lamarsado tomahawk indhaaha

Meeshani aan fadhiyo shan gaadhaya diraska ay wataan cad cadana ah xijaab gudu ah niamna waa saxex shaati cadaan ah

Hool dad badan kujiraan waa rag iyo dumar qaar waxay watan wiilka ugu horeeyo wuxuu wataa qamiis oo buluug eh ookiyaalo wataa een qaarna waxay wataan shaati cadaan dumarkana waxay wataan xijaab madoow iyo gaduud

Balan balanbaalis oo sharaxad ah oo farshaxan afar xabo waye

Kushiin darbiga waxaa kudhagan armaajo qaanado leh oo na albaabo leh sidoo kale hoosna waxaa yaalo labo qaanad labo miis waxay leeyihiin qaanado.

Laba geel oo hal nin wado oona raran iyo geedo iyo farshaxan gacmeed oo lasawiran korna waxaa wayee cirka iskgu jiro oranji iyo gaduud sidoo kale buraha midap kiisu waa paluug

Meeshaan waxa yaalo jalmad iyo shaah kujiro bakeeri baaquli oo farxal ah oo cad oo biyana kujira iyo bircanjeela iyo daboolkiisa dabka saaranyihiin

Suqa xamar weynee dukanaha wey furan yahiin shacabka neh wadada ayeey maroyin qaarnah wax eey gadanoyin dalado io misas oo bagashka lagu gadayo eey dul tagan yahiin

Baaquli saxan wayn oo madow ah baaquli kujira soos gudud baaquli midabkisu cadyahya afkaandho iyo malay garinan iyo is misaan iyo saladh

Hal kursi. Kursiga qeybta kor waa madow. Lugihiisa waa shan waana madow birarkana waa cadaan.

Kataar oo socota ah miis cadaan eh iyo xijaab madaw sidokle gabadh kle waxay wadataa xijaab gudud biiyaano caganta kuhaysaa oo sida kle way lafadhiya ragana waxay wataan surwal madaw ah iyo shaati cadaan ah

Misaajid dadka dhana wey rukucsan yihin imamkana wu fadhiya qeybta ataxiyadka ayu u fadhiya khamis cadana ayu wata iyo cimamad gudud qeyb hosahana cadan ka tahy sidokle dadka dhana wxay watan khamiis cada cadaan iyo baluug iyo shaatiyo iyo funano gudud

Labo saxan mid waxaa kujiro jikin labo liin dhanaana saaran ansalaato, simisaam, karooto, banbanooni iyo koosto. Saxanka kalana waxaa saaran bariis gaduud ah simisaam iyo basbaas saxan ku waa cad yahay waxaa kujiro galaas gaduudan oo cabitaan ah.

Hal kaamiro mel banan ayey taala kanon magaceda waa kanon kaamiro kuwaaliti leh qalabkeeda u dhamestiran yahy

Kartoon yariis oo cadaan ah gabar gacanteeda faraanti ku jiro en hal dhag ee labo dhag oo cad cadaan ah

Msaajid dakak padankood ey wada fadhiyaan hal kamidna uu tagan yahy kantaagan waxa uu wataa qamiis iyo shaal aa garpka u saaran qarkood waxe wataan qamiis cadana iyo qamiis paluug qaar macwuus wataan qar Kofibey watan qaar koofi laan qayee

Hal kartoon oo qalin qori ah oo labo xabo kujiro. Kalaraduuna way kale duwan yihiin.

Labo karen o macsi eh furka midibkiisa waa oranji qebta hose waa cadan qebta kle wa cadan waxa ku jiro sharaqad waxa kusabiran bonbolo bulug eh qoralada ku jira waa bulog iyo gudud isku jira

Hal danyeer Oo Ku jiro xerro wuuna haystaa silig yar labada gacmood bu Ku haystaa carabkiisana banaanku u soo baxasan yahay wuuna fikirooya danyeerka birar shabaq ah labba nooc ah uunba Ku xidhan yahay

Miisdheer dadfarobadan ayameshafadhiyan Labada qeeb Lamada dhinac miska kakalafadhiyan biyocafi caagfaro badan aya miskasaran sidokale waraqadcadan ayey gacantakawan ayey aqrinoyin shaticadan aya midwata intakalana madow xigen iyo cadcadan meldher eh

Shan nin suudad wada wataan midka kowaad buugu aqrinoya miiskana waa miis beero cadaan ah waxa agyaalo laba biyo caafi iyo ookiyaalo iyo laabtob

Darbi rinjigiisa uu yahay shaah cadays geedo qaboojiye

Dhiga dhiga gaarka wadno xanunka karastarolka xinjirowga kalyo xanunka lugo bararka nin dhaqtar wata qalabka lagu baryo ilmaha yar labada dhag la gashto xabadka laga saaro

Hal saxan saxanka waxa saaran doolsho doolashada midabkisu waa qaxwi iyo cadaan isku jiro sidokale hal qandaana saaran aktiisa waxa yaalo cabitaan oo kor midabkisu u yeshay cadees hoosna u yahy cadaan

Xeebta liido dad farabadana iskugu imaaday mid gacanta wuxu kahayaa kamiro midna moobel qaarna ay fadhiyaan qarna taaganyihin dadka waa isku wadajir naag iyo nin sowadbaxay

Meshan waxayalo weel kujiro dhagxman oo jaay ah eelka midb kisa wa cadan ubax midibkisan waa cagar fiyor badan ayow leyahay ubax

Meshan waxayalo bakeri kujiro falawar falwarkas midabkis cadsn io cagar io oraji isku jiro waayay sedaxdas kalara oo kakoban yahay

Faraji fash jabsi masala ayaa meeshaan yaalo waxuu kujiraa saxan cadaan ah jabsigana midabkiisa waa boroon oo sifiican loo dubay.

Hal saxan oo kujiro baasto midabkiisu waa gaduud waxaa lugu sameeyey suugo oo ah hilib shiidan iyo kabsar caleen.

Halkanwaxa yaalo saxankujiro jikin iyo jibsi iyo sos iyo waxa yaalo salat iyo tumato saxankala waxakujiA suugo mac qudartiisa saxankankalanawaxakujira teg awey okujirabaasto saxankan kalanawaxa kujira moynes

Meshaan waxa yala sadex babur baburta lamiga samenayan ama mashiinada sidokale sadex nin mesha wey ka muqdaan baburta marka lamiga samenayan waa dhulka midabkisa waa madow baburka cagahisa waa madow iyo jaalo wuxu ka koban yahy labads kalar

Meeshaan waxaa yaalo labo digsi kal iyo mooyo naag wadato cabaayad oo cadaan ah hoosna waxaa oogu jira hoosna waxaa oogu jiro jijin

Meel banaan oo miis ah meeshana waxaa saaran jaajar cadaan qaybta danbana wuxuu ka yahay qalin

baxnan may bii em may baxnan bar funis barfunkan magacisa waxala dhahaa bii em ney me Deb kisu wa mado kartonkisa magacisana wacadan sidokale dhaladana wa madow waxakusawiran sagaal iyo ag tisa waxaakamuqdo geedo calemo cagar eh

Waa saxan kujiro koosto dhexda ukun laga galiyay labo faliiq ah iyo saxan kale oo kujiro sawaayad iyo salad yar oo sawaayada lasaaro oo maro kudadan tahay miis hoostiisa ayuu yaala.

Meshan dhoor miis ayaa imuqdo oo barkimo jaalo saran kursiga madabkiso waa jukuleed misku nah waa jukuleed qeebaha kala neh nucaas iyo albaab maqayadisa furan tahay

Waa miisas laboda qeyb waxaa fadhiyo dad aad u faro badan. Miisaska waxaa saaran caagado caafi iyo maro gaduudan. Sidoo kale kuraasmanka waxaa ladhex galiyey maro gaduud ah.

Wiish albaabkiisa uu weyn yahay sidoo kale mutuleelkiisu uu yahay cadaan iyo madow isku jiro. Biryar oo gacanta lugu qabsado ayaa kudhagan sidoo kale waa wada muraayado wiishka.

Shaaxa sadex bakeri oo shaaha meeshan yaalo waana cadays sido kle shaah miir

Aybii es bangi mastar kaar waaye kaarka wuxuu ka koobanyahay gaduud iyo jaalo isku jir sidoo kale dhalo kumbuyuutar ayaa meesha yaalo waxaa wax kaga iibsan kartaa interneed aa ku qoran.

Labo koob oo kujira kafay. Kafayga hoostiisana waxaa yaalo qaxwada ama asagoo kuuskuus kafayga seddex seddex xabo oo dhexda caleen oga jirto. Waxa uu saaran yahay miis.

Kartoomo kusawiran ay foon abal ah waa seddex nuuc waxaa ka hooseeya maro madow oo cadcadaan ah.

Hal nin wato madaxa koofiyad oogu jiro okiyalo iyo shaati uu wataa cimaamad way usaarantahay cadaan iyo brown

ubax oo caad ah.diirka caadana dudaha waa cagaar sidoo kale khaliifos shambo aa la dhahaa caadad kalana waawa u jirka weynaa ka dambeyaan sii xoolihii wahusaahi

Caaga cafi io caga biyah sosaro badhanka lalabayo ramadan kahor waxa ini diyarisay midnimo subarmarked meshan waxa kusawiran baabur io mooto io watarka biyaha sosarayo biyaha uso karton kujiro

Dad badan fadhiyo macwiis wataa cimaamad madaxda oogu duuban mid kale qamiis cadaan uu wataa odayna kursi uu ku fadhiyaan

Baxnaaninta dadka waaweyn soogaar xarunta baxnaano meeshaan waxaa taagan dhaqtar iyo oday gacanta laga hayo.

Qurxinta jirka caagag kujiro waxyaabaha kareemka jirka lamarsanayo iyo shaambooyin sidookale

Hal boonbalo oo cadaan ah waxaa saaran jijin kalarkeedu waa dahabi jijinta waxaa kamuuqdo cadaan yariisa oo kujiro.

Miiskaan waxaa saaran hal joog oo kabo ah midabkiisuna waa madow meesha uu saaran yahay na waa meel faaruq ah. Waxaa kaloo kadambeeyo kabo kale oo buudbuud ah.

Kosmatikis falaloyinka waxaa kurasaysan barfuun kalaradiisa madaw iyo cadaaan isku jiro ee barfuunka midabkiisu waa dahabi qarkod isku jiro

Nin wato fanaanad gaduud iyo hal gabar oo wadato fanaanad cadaan. Sidoo kale waxaa muuqdo sawir kudhagan darbiga. Sawirkaasna waxuu cadeynaa gabar yar iyo nin saaran gaari.

Borkanwaxa kudhegan sanjet waa dawacada iyo disaanada mesha Lagusameyo

Isboortis dad badan oo fadhiyo hal wiilna uu taagan yahay wuxuu wataa rag badan fanaanad gaduud osku jira kalar baluug mid qaarkoodana waxay fiir sanaayaan isboortis.

Hal gudin kalrkeduna waa dahabi wuxuuna saaraan yahy meel yacni wuxuu saran yahay meel banan ah

Isbitaalka banaadir waa hooyada iyo dhaalanka banaadir hospital waxaa yaalo sadex bajaaj labo midabkood waa guduud wa cagaar sidoo kale odey ayaa geeska taagan fekon dhinaca taaganyahay waa mooto guduud

Farshaxan labo arag iyo buush mudul iyo gaari dameer oo saaran tahay duamar iyo dumaroo meel fadhiso sameyayso babis sidookale geed cagaaran ayaaa meesha kabaxayo geed fara badan iyo dhulkana waa cagaaran yahay